Udokotela ugqoke ijazi eliyi blue, ingwane emhlophe lemask. Uhlaba umama ogqoke iqhiye elamabalabala ayiblue, lejazi elimdaka.

Udokotela owesifazana ugqoke igwani emhlope, maskhi eluhlaza ekwesibhakabhaka, lejasi elinjalo lamagilovosi amhlophe, uhlaba isigulani ngesandla sokudla ongumama.

Udokotela ogqoke ibhatshi eliluhlaza okwesibhakabhaka, ingwani efana lempahla lebhatshi imask emhlophe amagloves amhlophe uthwele iphepha elibomvu.

Abantu bajabule baphethe amaphepha alembala ehlukahlukeneyo ngemva kwabo kule phepha elikhulu elikhombisa umbala omhlophe besekuba lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abagqoke ezimhlophe kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni bagqoke ama gloves alombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Baphethe lemithi.

umama ogqoke impahla ezinde oqhiyileyo unathisa abantwana ngenkomitsho ebomvu abantwana abahleziphansi abagqoke impahlaezihlukahlukeneyo bagelile amakhanda

Udokotela wesilisa ugqoke ijazi elimhlophe nke, amagilovisi amhlophe. Uhlola owesifazane ogqoke ezimnyama le"mask" emnyama enga.

Owesifazane ogqoke ibrugwe elimnyama leskhipha esimhlophe wamukela isipho kowesilisa ogqoke isudu lethayi eyiblue lezcathulo ezimnyama.

Udokotela wesifazane ogqoke iskipa esiluhlaza lomunye ogqoke okumhlophe amangilazi lamagilovisi ayiyelo bayamugqokisa.

Abantu abanengi bamile esibhedlela. Abesilisa, abesifazane. Abesifazane babhabhule abantwana bagqoke imbala emhlophe, ebomvu, eluhlaza okwesbhakabhaka, abesil ...

Umfanekiso weunisefu abesifazane abesilisa abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka amabala amhlophe amabala amnyama.

amadoda ahlezi phansi phambi kwawo kulezigubhu zamanzi zokunatha ezikhanyiselayo ezilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka amalembu avale itafula aluhlaza

Abesifazana abamileyo beyame umduli olamawindi lophahla bathandele amalembu atshiyeneyo alembala obomvu oluhlaza omhlophe.

Emhlangweneni abantu bahlezi phansi kule zitulo eziluhlaza okwesbhakabhaka, uphahla lwendlu lulombala olithanga lesikilini esikhombisa amabala.

Udokotela ogqoke okumhlophe ucherker omama abathathu iblood pressure, ukugijima kwegazi ngomtshina wokugijima kwegazi. Bagqoke okubomvu lamabala lezicathulo.

Abantwana abagqoke impahla ezinde ,bakha amanzi empompini, bahlanu. Omunye ugqoke amasokisi abomvu, omunye amhlophe omunye amnyama. Bafake lamathayi.

Inkazana egqoke i uniform eluhlaza okwesibhakabhaka leyembe emhlophe igeza izandla epompini kule zakhiwo

Abantwana abahlezi phansi bagelile amakhanda. Banathiswa amanzi ngabantu abadala abesifazane labesilisa abagqoke izikipa ezilithanga , kanye labantwana abagqoke.

Umama ugezisa umntwana njalo bakha amanzi esibholaneni esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bakha amanzi ngamabhakede.

Udokotela wesifazane ugqoke imask wagqoka ingwane yokuvala inwele obuke imtshina yabodokotela legawuni.

Abantu besfazane abane abamileyo. Izigubhu ezinenginengi ezilayinileyo ezilombala oyiyelo. Umduli oluhlaza okwesibhakabhaka umile, bamelele...

Abantwana abagqoke impahla eziyi yelo, baphakamisa izandla bejabulile. Ngemuva kulabadala abamhlophe abaphakamisa izandla labo.

Owesilisa obambe ikhanda ogqoke isikipa esiluhlaza ubanjwe ngowesifazane ngesandla sokunxele esilewatshi uyamduduza.

Ukhulu ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka uthandele ilembu eliyi yellow ,uvule amazinyo, ulezikhewu, ugqoke ingwane yesintu emnyama .

Owesilisa okhala izinyembezi otshengisa ilihlo elilodwa ,amakhala lomlomo ulambile ukhala ezimathonsi izinyembezi .

Abesilisa abahlanu, bamile. Abane bagqoke okuluhlaza, oyedwa ugqoke okumnyama. Bathwele izihlahla zokuhlanyela ezincane, ezilengaja ezinde.

Abesifazane abathathu abahlezi phansi bayabhala amakhadi abantwana esibhedlela. Bagqoke okumhlophe, oyedwa uthwele umntwana othandelwe

Owesifazane ogqoke isigqoko esingelamkhono uhlezi phansi esitulweni ukhangele usana oluncane olusanda kuzalwa olugoqelwe ngengubo ezimhlophe.

Isakhiwo sesibhedlela esakhiwe ngezitina ezilombala ongathi ulithanga. Utshani obuqunywe kahle baba bufitshane insimbi, izitulo zokuhlala ezakhiwe.

Umduli olithanga ngaphakathi omhlophe ngaphezulu olezitina ngaphansi ibhentshi lokuhlala elakhiwe ngezigodo

Utshani obuluhlazana obungaqunywanga kahle amatshe amanengi amancane phambili kwegedi elikhulu eliluthuli ibhakane elimhlophe elilamabala abomvu lamnyama lomduli omkhulu.

Isibhedlela esikhombisa izitina lebhakane eluhlaza elilamabala amhlophe akhombisa ama 'directions' utshani obuqunywe kahle obuluhlaza lo loni.

Isakhiwo esikhulu esilombala olithanga esifulelwe ngokubomvu , utshani obuluhlaza obulebhakani elikhombisa izindawo zokuhamba okubhalwe ngamabala amhlophe

Owesifazana olenwele ezinde ogqoke ijazi elimhlophe lesigqoko esimnyama isandla sakhe sibambe amaphilisi aphakathi kwebhokisi aphakathi kweshelf ikhabothi.

Udokotela uhlola ingane encane egqoke impahla ezilombala obomvu . Unina ugqoke impahla ezilombala omnyama kanye ulenwele ezinde ezibomvu

Umbheda yesibhedlela ilayinile ilombala omhlophe phezulu kulabantwana abancane umama umi eceleni uphethe ingane ugqoke impahla ezilembala emhlophe.

Udokotela wamehlo ogqoke imasiki eyibhulu uthwele umtshini wokukhangela amehlo ugqoke ijazi elimhlophe nke owesifazana ugqoke isigqoko esibomvu.

Abesifazana abamileyo abesilisa abamileyo abagqoke amajazi amhlophe bafake izandla ezikhwameni abanye bagoqe izandla abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka abanye bagqoke okumnyama.

owesifazane ugqoke i mask eyi blue ukhangele emtshineni omhlophe ulenwele ezimnyama omunye owesifazana ugqoke isikipa esimnyama owesilisa ugqoke i mask

Odokotela abathatha ama samples bagqoke amajazi amhlophe, amangilazi, amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafundi be science bagombolozele itafula bathwele amathuluzi abo okusebenzisa bagqoke impahla ezimhlophe ezokufunda i science.

Owesifazana olenwele ezinde olukileleyo ,ogqoke ijazi elimhlophe lamagilavisi amhlophe lowesilisa ogelileyo inwele zakhe zabamfitshane ogqoke ibhatshi elimhlophe.

Udokotela wesilisa ukhangele ngemicro scrope uqgoke ibhatshi elimhlophe ,amagloves amhlophe umtshini wakhe uhlophe lokumnyama

Imfundiso yokubona komuntu oletshukela kubhaliwe nagamabala amakhulu akhanyayo amnyama. Kule layithi elilithanga elilayithileyo ngaphansi kulama

Abantu bahlezi phansi abesifazane labesilisa bathwele izethifikethi phambili kuletafula eyisigombolozi evalwe ngelembu elimhlophe ngamuva kulelembu elimhlophe

Abadokotela abahlanu balalise isigula phezu kwento elombala omhlaza owesibhakabhaka etshanini okuluhlaza odokotela ababili bagqoke amabhatshi amhlophe lamamaski anyama abathathu bagqoke amamaski

Amabala amakhulu Abhalwe ngokumhlophe izandla ezimbili ezibambeneyo amabala ayakhombisa ezempilakahle yabantu beRwanda

Odokotela abagqoke eziluhlaza okwesibhakabhaka lamaglovusi amhlophe bathwele imitshina eminyama eyokuyelapha abantu ezibhedlela.

Isibhedlela esikhulu amaluba , izihlahla eziluhlaza .Amawindi amakhulu akhanyiselayo ,isitulo sokuhlala sabagogekileyo.

Abafundi bemfudo zokwelapha bahlezi phansi bagqoke amajazi amhlophe ezitulweni baphethe amaphepha amhlophe abhalwe ngamabala amyama baphambi kwama comuputer alayithiweyo.

Utshani obuluhlaza tshoko obuqunyiweyo isakhiwo esilombala olithanga umuntu ogqoke impahla ezinde izihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani ezimfitshane.

Inqola yomlilo emhlophe nke ,evulekileyo ngasemuva .Ilamavili amnyama ,ilamawindi akhanyiselayo .ingaphansi komthunzi wendlu eyakhiwe ngamazenge .

Isibhedlela esakhiwe ngezitina amafulegi amabili igedi elikhanyiselayo insimbi zokubambelela ezibomvu owesifazane ogqoke isikipa

Imota yokuthwala izigulane evulekileyo ngemuva. Udokotela uthwele I ' microphone ' yokukhuluma. Amabala e abhulenzi abhalwe ngomuhlobo obomvu.

Isitulo sabagogekileyo esimnyama esilamaviri amabili umduli ongaplastwanga okhombisa izitina iwindi elilekhetheni isitulo sokuhlala.

Edolobheni izimota abantu bayahambahamba indawo igugekile. Indawo yabalewheel chair abantwana abamileyo, owesifazana othwele iditshi.

Inqola yomlilo yesibhedlela emhlophe elamaabala aluhlaza okwesibhakabhaka lokubomvu elamavili mnyama lamalayithi abomvu.

Indlu elephahla olubomvu igedi elilocingo elivuliweyo phansi kulezitina iloni eliluhlaza engatelelwanga amabala.

Umuntu ogqoke iglove eliluhlaza okwesibhakabhaka uthwele I swab elesivalo esiluhlaza kube le glass.

Abantu bahlezi ngelayini eklilinika ngaphansi komthunzi eleloni eyi girini abanye bamile abanye bayahamba bamelele ukungena.

Abantu abathathu bamile. Ababili babo, ngabesifazana. Owesilisa lowesifazana, babambisane isitulo sikadokotela, esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Udokotela wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe uhlola owesifazane ohlezi phansi oqhiye ikhanda ngelembu elimhlophe. Bamfake isandla sakhe sokudla into yeBp.

Umuntu ogqoke isikhipha esibomvana. Uyanwaya. Unwaya ingalo yakhe engafihlekanga ngempahla. Ngemuva kwakhe kule

Odokotela abagqoke ama gloves amhlophe, izikhipha eziluhlaza ezinye zimhlophe bakhangela izigulane eziletha izandla zabo zokunxele ezi bagqoke impahla.

Ingalo efakwe imitshina yokudonsa igazi iphezu kwetafula elimhlophe kulamadrip alegazi angenisa igazi emzimbeni.

Udokotela wamehlo ogqoke impahla ezimhlophe, uhlola ugogo oqhiyileyo ngokumbalabala ngemva kwakhe kulensizwa egqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka

Odokotela abesifazane bagqoke impahla ezimhlophe ophakathi naphakathi ugqoke iskhipha esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lejesi elimnyama.

Odokotela abagqoke okumhlophe, abagqoke okuluhlaza. Abagqoke okulembalabala emhlophe lemnyama, abalamatag. Bamile. Phambili kwabo kulempahla.

Udolotela omhlophe olenwele ezinde ubamba isigulani iqolo ,esibambe iqolo laso sigqoke isikipa esilombala omhlophe sihlezi phezu kwetafula.

Odokotela bahlola ukugijima kwenhliziyo yezigulane. Phezu kwetafula okuvalwe ngolembu elimhlophe nke. Izigubhu zokunatha amanzi ezincane ezilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka .

Amathambo edolo amane akhombisa izinto ezine ezehlukeneyo ngaphezulu kulamabala amakhulu abhalwe ngombala omnyama.

Odokotela bamile, omunye wabo uguqe ngamadolo, ugqoke ama"gloves" amhlophe lempahla zabo zonke eziphambi kwabo ziluhlaza tshoko, omunye ugqoke

Owesifazane ogqoke isikipa esilomkhono emide eluthuli ubambe indololwane ngesandla esokudla , esekunxele siphezulu sibambe isilevu.

Udokotela olemwele ezinde ofake ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka ukhuluma lesigulane sakhe esifake imasikhi esigqoke isigqoko

Udokotela ogqoke impahla eziyi"blue" ukhangela owesifazane osemdala idolo ogqoke isikipa esiluju esiyi"yellow",uhlezi.

Isigulane esiyindoda esidala esilendevu ezimhlophe silele esibhedlela sigqoke impahla ezimhlophe njengo dokotelanofake ibhatshi elimhlophe lemitshina

Umuntu ogqoke isikipa esiluthuli ubambe ihlombe lakhe ngesandla sokudla ebamba ihlombe lesandla sokunxele okukhanya engathi ngumuntu wesifazana.

Owesifazana othatha iBP ngudokotela ogqoke ijazi elibomvu leyembe emhlophe imakhilofoni ephezulu kwetafula amaphilisi amhlophe asebhokisini.

Igilasi elikhanyiselayo elibhalwe izinombolo zokumezha utsho olulithanganyana olufakwe lwangagcwali lwaphelela phakathi laphakathi kwegabha.

Indlu yokwelapha eyabo dokotela elithanga, odokotela abane abagqoke amajazi aluhlaza izingwane eziluhlaza. Ingubo zabawelaphayo eziluhlaza.

Igilazi elikhanyiselayo, phakathi lilamanzi kumbe uluju olungathi lulomhlobo omdakanyana. Aligcwalanga liphakathi laphakathi

uDokotela wesifazane ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ukhombela ingaphakathi yesifuba somuntu umbambo, amaphaphu okutshengiswe ngengaphandle.

Ingaphakathi yesandla sokudla esephukileyo, amathambo iminwe yonke yomihlanu. Ingalo ephukileyo kanye lamajoyinti.

Icomputer elayithiweyo ekhombisa okumhlophe kanye lokuluhlaza. Kube sekusiba lenye esesandleni sokudla, engalayithwanga. Kube lekeyboard, yokutyoper.

Amagabha amancane alesivalo esiyi purple ahlezi phakathi kwento emhlophe amabala amakhulu abhalwe ngokumnyama endaweni emhlophe abhaliwe

Ibhokisi lama gilovisi alikhulu elimhlophe elilamabala amakhulu abhalwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka besokuba lamanye amnyama nyana.

Ikhabothi yezenge elithuli evuleke izivalo zombili zangavuleki kakhulu phezu kwekhabothi kulebhokisana elimnyama phakathi kwekhabothi kulengwalo

Udokotela ule sigulane esilele embhedeni simbathe ingubo eziluhlaza udokotela ugqoke ijesi eyiwhite ulenwele ezinde.

Umama uphethe umntwana omncane udokotela uthontisela umuthi emlonyeni owesilisa ugqoke isikipa esibomvu ugqoke ikepesi unurse ubambe umntwana ikhanda abanye bakhangele.

Abantwana ababili unkazana lomfana bonke bagele impabanga. Umfana uzenza udokotela uhlola oyinkazana ogqoke isigqoko esilamabalabala umfana ugqoke isikipa.

Udokotela ogqoke okulamabala ahlukehlukeneyo olikhiwa ukhangele ingane encane ethandelwe ngokulithanga ephethwe ngunina omileyo. Kulengane phezu kombheda.

Omama abathathu abaqiyileyo emakhanda babhabhule abantwana ngamalembu aluhlaza omunye ngelembu elimhlophe, kulesakhiwo esingaplastwanga

Isigulane silele embhedeni olengubo ezimhlophe, lamawindi akhanyiselayo. Sigqoke isikipa esingelamikhono, sibambelele ngesandla esisodwa embhedeni.

Udokotela wabantwana ogqoke amagilovisi amhlophe, ingwane emhlophe, isigqoko esiluhlaza. Ukhangela ingane encane esanda kuzalwa emhlophe.

Isibhedlela esakhiwe ngezitina ezinga pulasitwanga lama fulawuzi amaluba aluhlaza le wheelchair ephandle eme elonini.

Omama abasesibhedlela ababelethileyo omunye uphethe umntwana omhlophe ogoqelwe ngengubo omunye ulele, abanye bamile bagqoke impahla.

Amabhanditshi omuntu olimeleyo amabili alombala olithanga ngaphakathi alesigombilozi esimhlophe aphezu kwetafula emdaka.

Isikali soku measure ukusinda kolutho, esimhlophe esikhombisa amabala abhalwe ngokumnyama, esilezandla zokubamba eziluhlaza kanye.

Umtshina wokufaka amehlo, besekubona izinto ezincuncuncu. Omhlophe, olombala omnyama, kanye lomunye ongathi ulithanganyana.

Umtshina we ultra sound scan olombala omhlophe lokumnyama olomfanekiso otshengisa ingaphakathi yesisu sowesifazane ozithweleyo.

Amaphilisi amanengi nengi aphakathi kwephepha lawo elingavulwanga amhlophe ijekiseni ihlaba uju olumhlophe phakathi kwembodlela ekhanyiselayo

Umtshina wesibhedlela wokukhangela izinto ezincane ezingabonakaliyo ngelihlo umhlophe okombala ngaphezulu entweni zokufaka amehlo kumnyama lapha okuleglass khona

amalembu amhlophe amane agoqiweyo akhitshiwe phakathi kwephepha elikhulu elilamalembu afanayo amanengi alama phepha abhlwe ngamabala abomvu lalu

Owesilisa uhlezi phansi, esitulweni esimhlophe. Ugqoke isikipa esilombala obomvu. Ukhangele ekhompuyutheni emnyama, Etshengisa

Udondolo lokuhamba olomuntu olimeleyo olulodwa esikhombiswa iceleni yalo olulembala oyisiliva eyinye imdaka lumile.

itafula lomdlalo weTable tennis elilento yokutshaya ibhola elincane okubomvana letafula eligogekileyo eliluthuli lenethi

Isipenede senkaba esiluhlaza okwesibhakabhaka, siphezu komfanekiso oluhlazanyana. Side asikho side kakhulu.

Ijekiseni ekhanyiselayo elomcijo, isigelo sokukhipha amazinyo, okokufaka endlebeni, amagilovisi, odokotela.

Imbodlela ezincane ezivalwe ngamaphepha amhlophe alokubomvu ngaphezulu azikhanyiselayo zilezivalo ezincane eziluhlaza besokuba lomuntu ogqoke amagilovisi.

Imota yokuthwala izigulane elamaviri amnyama ilombala omhlophe ilama layithi alombala obomvu omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka

Udokotela wesifazane ogqoke ijazi elimhlophe lama glovisi amhlophe usebenzisa imitshina yobu dokotela ukwenza ama tests wesibhedlela.

Umtshina wokugijima e gym ongasebenziyo amakhetheni aluhlaza okwesibhakabhaka le layithi.

Amathuluzi esibhedlela, injekitsheni, isigelo, isikapheli kuhlezi phezu kwetafula emhlophe khona kulombala oyisiliva.

Amaphilisi awabesifazana amanye avuliwe amanye awavulwanga avuliweyo ibhokisi lakhona libomvu angavulwanga ibhokisi lakhona lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi amabili afananayo alamabala omhlophe, amnyama labomvu. Atshengisa ingaphakathi yamaphaphu alombala omhlophe lobomvu.

Ibhokisi lomuthi lembodlela emdaka elesivalo esiluthuli lokumdakanyana phezulu esigoqelwe ngephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka silomu.

Ibhokisi le "Lubricant" elilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lamanye ayi "yellow" ,lamanye amhlophe elivaliweyo esitshengiswa ubuso balo.

Ibhokisi lamaphilisi aluhlaza okwesibhakabhaka, liyame okumhlophe. Livuliwe amabili abekwa eceleni, elinye lakhangela phansi elinye lakhangela phezulu

Imbodlela yamaphilizi egazi emnyama elesivalo esimnyama elamaphilisi ngaphandle, amabala abhalwe ngombala obomvu egabheni elincane ephepheni elimhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi eliluhlaza okwesibhakabhaka elilamabala amakhulu akhanyayo aluhlaza okwesibhakabhaka, livuliwe lafakwa eceleni amaphilisi ayisikhombisa.

amaphilisi amanengi abekwe phansi amanye alombala obomvu ongathi uyakhazimula amanye alombala okhanyiselayo ongathi uyalayitha amanye aya

Amaphilisi abesifazana ayame amabhokisi amabili elekunxele asevuliwe anathwa mbijana, akwesokudla awakanathwa lokhe evaliwe elinye lisebhokisini elibomvu.

Ibhokisi lamapilisi elincane elilombala amhlophe. Elibhalwe ngamabala amakhulu oluhlaza okwesbhakabhaka. Liphezu kwetafula elikhulu.

Amagabha amancane awamapilisi, amnyama amabili, asemoyeni, amapilisi acitheka asemoyeni engaphandle. Amabala amhlophe abhalwe.

Amapilisi acitheka egabheni elimhlophe aphakathi kwephepha lawo, ayiluhlaza, amanye aphakathi kwephepha lawo amhlophe. Kulo mfakiso wenhliziyo obomvu olemzila zila.

Amabhokisi aphakathi kwebhokisi lemithi amanengi alombala omhlophe alamabala amnyama uthwala ibhokisi elilodwa walisondeza phezulu.

umuthi wokwelapha ophakathi kwembondlela encane emnyama egoqelwe ngephepha elimhlophe elilamabala amnyama lokulithanga ngaphezulu kulesivalo esimhlophe legabha lokunathisa

Amaphilisi avuliweyo agadana phezu kwetafula. Amanye lombala omhlophe, made, amanye alombala obomvana, ayisigombolozi amanye lomba omnyama.

Amaphilisi aphezulu kwetafula emhlophe avuliwe amane asenathiwe angakanathwa alombala olithanga lobomvu ohlangeneyo oqunywe ngaphakathi.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni emnyamanyana egoqelwe ngephepha elilamabala alithanga labomvu ,okulesivalo esincane esimhlophe.

Amaphilisi aphakathi kwegabha elincane. Elimdaka, isivalo esimhlophe. Lephepha eligoqiweyo. Elifakwe phezu kwesivalo sokuvala.

Ibhokisi lamaphilisi, amaphilisi avuliweyo, amaphilisi angavulwanga aphakathi kwebhokisi umbala walo ulithanga kanye umhlophe ngaphadle.

Ibhokisi lamaphilisi elivaliweyo ngaphakathi kwebhokisi ahlezi phezu kwebhokisi abakawavuli lawa maphilisi alombala omhlophe.

Amaphilisi egazi amanye asebhokisini amanye asembhodleleni encane emhlophe elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka besokuba lephepha eligoqeliweyo elilamabala abomvu lamabala aluhlaza.

Imbodlela emhlophe egoqelwe ngephepha elimhlophe elesivalo esimhlophe ibhokisi lamaphilizi elimhlophe elilamabala amnyama lamabala abomvana.

Umuthi wamaparacet ophakathi kwembodlela emnyama, ulesivalo esimhlophe ethandelwe ngephepha elilamabala amnyama lesigombolozi esiluhlaza.

Amabhokisi amaphilisi amabili abhalwe ngombala obomvu kanye loluhlaza lomnyama avuliwe avuliweyo abekwa phansi ama lamabhokisi awo amileyo alombala olithanga.

Umuthi wokukhwehlela osebhokisini elincane eliluhlaza okwesibhakabhaka ulamabala amhlophe amabala ayi yellow amabala ayisibhakabhaka.

Umuthi wokukhwehlela osembhodleleni emdaka ethandelwe ngephepha elimhlophe elilamabala amnyama lamabala aluhlaza . Ilesivalo esimhlophe lomuntu obomvu.

Umuthi wokukhwehlela ophakathi kwebhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka olamabala amhlophe ofanekiswe umuntu ogula isifuba.

Amaphilisi amahlanu aphezu kombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kulammabala amakhulu abhalwe ngombala omhlophe okhanyayo.

igabha lamafutha wokucoba esilesivalo esiligolide amabala amhlophe aphezulu kompala oluhlaza amabala amnyama aphezulu kompala olithanga

Umuthi wokuthintisela emehlweni ovuliweyo, igabha lakhona lisesandleni senxele. Ulamabala abhalwe ngombala omhlophe, kanye lombala omnyama. Ulesivalo ...

Amaphilisi asebhokisini elincani elilamabala abomvu lamhlophe laluhlaza lamdakanyana avuliwe abekwe ngaphandle awakasetshenziswa.

Umuthi wokukhwehlela ophakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala omkhulu oluhlaza olembodlela encane ekhoneni langaphansi kwesandla sokudla olamabala amakhulu abhaliweyo

Amapilisi awemihlobo lemihlobo etshiyeneyo. Amhlophe amade, ayiphinki angamarawundi lamnyama agadene.

Ibhokisi lama mask okuvikela kwezemkhuhlane okungama virus elikhombisa owesifazane lowesilisa abamhlophe begqoke imask.

Imbodlela elamaphilisi egazi emhlophe encane elamabala abhalwe ngokubomvu lokumyama elamaphilisi amathathu eceleni.

Imbodlela ekhanyiselayo, elomuthi wokukhwehlela. Oluhlaza, elesivalo esikhanyiselayo esilamabala abomvu, lamhlophe, lamnyama.

Amaphilisi wesibhedlela owaphiwa ngudokotela amhlophe alokuyiblue phezulu. Amanye avuliwe avuliweyo aphezu kwetafula.

Amabhokisi amathathu amaphilisi aphezu kwetafula abhalwe ngamabala aluhlaza amancani lamnyama lamhlophe. Iphilisi elivuliweyo.

Ugogo oqhiye ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, usisi ophakamise umakhalekhukhwini, ubhudi ogqoke ibhatshi elimdaka, umntwana ogelileyo.

Abatshovi bamabhayisikili bagade amabhayisikili abo alamaviri amnyama alempondo ezingamathanga, bagqoke izingwane zokuvikela ezimnyama. Izakhiwo ezitshengisa izitina.

Ababalisi ababili abagqoke okumhlophe lokubomvana, bakhangele abantwana abadlalayo. Bona abagqoke okumhlophe ngaphezulu, lokuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi lezicathulo.

Abantwana abahlezi phansi bayadla phambi kwabo kulemganu egcwele ukudla lamankomitsho amhlophe bona bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka omunye wabo.

umntwana olenwele ezibotshiweyo ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ukhangele indlu yabantwana yokulala eyakhiwe ngezigodo

Abafundi bama computers bahlezi phansi phambi kwabo kulamacomputer alayiniweyo amnyama bese amatafula abo alombala olithanga kanye

Abantu abagqoke okufanayo abangaphakathi, abasemaceleni bagqoke okumhlophe, abangaphakathi bagqoke okumnyama okulamaluba ngaphansi. Amatafula avalwe ngamalembu amnyama ngaphezulu.

Omama ababili abahlezi phansi badlala labantwana abancane izinto abazidlalisayo ngodoli lama rawundi alombala oluhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka olithanga lobomvu

Ibhakane elikhombisa ujabula kwabantwana Ekhotinenti ye Africa . Ababili bayasimayila bayabobotheka omunye ukhangele phansi kulombala womfanekiso yefulegi.

Owesilisa ogqoke impahla ezimyama lebhatshi elilithanga uhamba ngenyawo zabagulayo ezokuhamba emgwaqweni kulamabala amyama akhanyayo abhalwe

Abantwana abadlala ephakhi kukhomisa into zokuyeqayeqa lombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezinye zilombala obomvu abantwana bagqoke into ezimhlophe lezimnyama.

Indlu elithanga umbheda wensimbi ingubo ezimhlophe umntwana ogqoke okulithanga okulamabala ulimele unyawo uphezombheda uyabobotheka.

Ingane ilele emadolweni kagogo. Ugogo uhlezi phansi. Kulowesilisa ogqoke okumnyama lebhulugwe elilombala oluhlazana, umile.

Ugwalo lokubala lwabantwana. Umntwana uhlezi phansi phezu kwecansi, weyame umduli. Iyadi yakhe iyakhiwe ngotshani.

Ibhakani elikhombisa ukwexabana kwabathandanayo ababili owesilisa lowesifazane owesifazane uqhiye ngeqhiye ebomvu owesilisa uyasmayila ugqoke impahla ezimhlophe

Ingane itshova ibhayisikili igqoke isigqoko esimhlophe alamabalanyana aluhlaza kulekhetheni elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngemva kwakhe kuhlezi omunye.

abantwana abane bakhiphe izigqoko bayabhukuda emanzini bagade phezu kwezigodo ezimhlophe amanzi ngawolwandle manengi

Ibhakane labesifazane labantwana elilezempilakahle elimhlophe elilamabalaba aluhlaza labomvu.

Unesi wabonana welapha unana umama ogqoke ingwani eyiblue isikipa esiyiblue, ubaba uhlezi phansi ingani iyakhala eceleni.

Ibhakani elimhlophe elilamabala aluhlaza lamhlophe elikhombisa ezemfundo ezihlukahlukeneyo ngama departments.

Umpholisa ogqoke ikepesi othwele imayikhi, ukhuluma labantwana abahlezi phansi abagqoke ezimhlophe lamabhulugwe ayibhlu. Kulabonesi abamileyo.

Udokotela wesilisa uhlola ingane encane elenwele ezinkulu. Emkhangele emehlweni. Owesifazane uyahleka. Ugqoke okumhlophe. Uphethe ingane.

Owesifazana ogqoke iqhiye elamabalabala amnyama lamhlophe ulele ekhangele phezulu engubeni ezimhlophe ubanjwe ubuso ngowesifazane ogqoke okumhlophe ngezandla.

U dokotela wesifazana uphethe i glass elilomsobho we orange ngesandla sokudla ngesandla sokunxele uphethe i orange eliqunyiweyo eceleni kule.

Udokotela wesilisa ogqqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka ukhangele umama oqhiyileyo othwele ingane encane oyigoqele ngempahla ezilombala omhlophe

Udokotela wesifazane ogqoke ingwani eluhlaza, imask emhlophe, amangilazi akhanyiselayo, amagloves aluhlaza okwesbhakabhaka, uhlola owesilisa ovule umlomo.

Udolotela owesifazana okhangelane le lephuthophu yomsebenzi olenwele esimnyama ezimfitshane, ugqoke impahla ezimhlophe Kanye lamagilovisi amhlophe.

Isigulane esigqoke okumnyama, ibhanti elibomvu entanyeni imask emnyama silele phezu kombheda oluhlaza okwesibhakabhaka. Udokotela ogqqoke okumhlophe uyamhlola.

Udokotela wesifazane uthwele umtshina owufake endlebeni yomntwana , umntwana ulalele , ubaba uthwele udoli , ubaba ugqoke isikipa esiyi blue , ukhangele ingane uyabobotheka

Umntwana osebenzisa udondolo ukuhamba ugqoke isikipa esimhlophe esilentamo eluhlaza kanye lengalo eziluhlaza, owesilisa umkhangele eceleni.

Odokotela abane abagqoke okufananayo impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ngaphandle, ngaphakathi bafake ezimhlophe nke. besebefaka amamasikhi besebethi lezingwane.

Udokotela wesifazana ogqoke amagilovisi amhlophe ibhatshi elimhlophe uhlola umntwana esifubeni ogqoke okubomvu.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlotshana ufake izinto zokuzwa endlebeni. Uhlola umntwana ohlezi phansi ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka ,umzali wakhe umile.

Udokotela wesifazana ogqoke okumhlophe olenwele ezimnyama ezimfitshane, ukhombela ku laptop evuliweyo ekhombisa amabala amhlophe yona imnyama

Udokotela wesifazane uhlola ingane encane elele embedeni esebenzisa izinto zokuzwa ezifakwa endlebeni ngodokotela okubomvu yena ugqoke amanglazi.

Abesilisa abahlanu omunye wabo ulikhiwa bagqoke amajesi amhlophe bakhanya be busy.

Owesilisa ogulayo ulamadokotela amabili. Omunye isandla sisebusweni omunye isandla so pressa isifuba okovuko.

Udokotela ozivikela kumkhuhlane yemimoya. Ugqoke okumhlophe. Kulomtshina okhombisa amabala aluhlaza, ikhetheni eliluhlaza.

Amabala abhalwe ebhakaneni elimhlophe. Kulamabala amakhulu amnyama, besekuba lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, besokucina ngamabala abomvu.

Imota yokuthwala izigulane emhlophe ,ilamaviri angu four. Ilamabala abhalwe ngombala oluhlaza obomvu.

Isakhiwo esikhulu esilombala olithanga ,loluthuli kanye lomnyama .Laphokumnyama khona kwakhiwe ngegilasi besokuba lamabala amu

Amaphilisi aphakathi kwe khabothi elombala omhlophe loluthuli. Aphakathi kwamabhokosi amancane ahlukehlukeneyo amanye abomvu ,amanye alithanga, amanye amhlophe amanye.

Ibhakani lekiliniki elifihlekileyo phakathi kwezihlahla ezinde ezimbili, eziluhlaza kwesokuba lamabala aluhlaza okwesibhakabha lamhlophe.

Amaphilisi asemabhokisini ahluke hlukeneyo abuthelelwe kulamabhokisi amhlophe alamabala abomvu kube lebhokisi elibomvu elilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa ogqoke amangilazi lesikipa esimbalabala abomvu lamnyama uyathenga amaphilisi eFamasi udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe

Amabhokisi amathathu amhlophe alombala obomvu loluhlaza abhalwe ngamabala amnyama ahlezi phakathi kwekhabothi emhlophe elebala eliluhlaza.

Imithi etshiyeneyo eyisikhombisa iphakathi kwekhabothi lemithi. Embili iyafana, embili iyafana, embili iyafana ngokunjalo. Kulombala obomvu, oluhlaza, loluhlaza okwesbhakabhaka.

Amabhokisi amanenginengi ahlukehlukeneyo aphakathi kwe shelufu. Ngaphezulu kulamhlophe lalombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kulamhlophe labomvu ngaphansi kulaluhlaza.

Ikhabothi yokugcina imithi yesibhedlela ephakathi kwamabhokisi amancane avaliweyo, amhlophe, aluhlaza, abomvu, alamabala amakhulu abhalwe ngokukhanya amnyama.

Amabhokisi alombala emthathu etshiyeneyo ahlezi phakathi kwekhabothi emhlophe elombala oluhlaza .Kulabomvu ,kulamhlophe kulelimdaka .Abomvu alamabala.

amaphilisi esitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi aphakathi kwamabhokisi amancane ahukeneyo amhlophe alithanga abomvu aluhlaza okwesibhakabhaka

Ikilinika ende ngokwakhiwa kwomduli imota emdalanyana ekhanya mbijana izinsimbi zokubambelela amabala aluhlaza.

Ikhompiyuta emnyama, ikhibhodi emnyama, imawusi emnyama, elentambo iphezu kwephepha. Imonitha kumbe ingqondo yeKhompiyutha emnyama.

Amabhokisi emithi ehlukeneyo aphakathi kwekhabothi. Amanye alombala obomvu, amanye alombala omhlophe obhalwe ngamabala amnyama amanye ngamabala amhlophe.

Amabhokisi amaphilisi okwelapha aphakathi kwekhabothi kulamhlophe kulabomvu kulakuthuli kulaluhlaza kulaluhlaza okwesibhakabhaka wonke avaliwe.

Amaphilisi lemithi yokwelapha okunye kusebhokisini elibomvu, okunye kusebhokisini elimhlophe, okunye kusebhokisini eliyigreen, okunye kusebhokisini eliyiyellow ahlukahlukene afakwe agadana.

Amaphilisi amanenginengi, agadeneyo phakathi kwamashelufu amabili. Amanye amhlophe, amanye abomvu, amanye aluhlaza, amanye amnyama. Agadegadene.

Imithi yabonaba abancane okuthiwa yinan elegabha eliyiblue lezivalo ezikhanyisileyo phezulu ligabha elimnyama elilezivalo ezimnyama lamabala ayisilver.

Ikhabothi yokugcina amaphilisi amaphilisi alombala obomvu, amaphilisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka asebhokisini elimhlophe asebhokisini eliluhlaza.

abantu ababambe inkomitsho yosuku lwe Aids abagqoke amasudu ngabesilisa owesifazana ugqoke iqhiye ebomvu lesigqoko esibomvu bamile

Amabala amakhulu akhanyayo abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, amabala abhalwe ngombala obomvu, amabala abhalwe ngombala omnyama bese ngomuva kuba lesihlahla.

Owesilisa umile ugqoke ibhatshi elimhlophe lebhulugwe elobumvu ukhuluma labantu abahlezi phansi abadala omunye uthwele unyawo lokuhamba lomuntu ogogekileyo.

Abesilisa labesifazane abahlezi phansi ,abafundiswa ngeze mpilakahle ngomileyo ogqoke ijakhethi eliyiwayithi leqhiye elamabala amhlophe lamyama bayafun.

Abesilisa ababili bamile. Omunye uthwele ugwalo. Omunye ulengise izandla. Bame eceleni komnyango ovaliweyo. Ngemva kwabo kulomfanekiso omhlophe, olamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Itende elimhlophe elide, abantu abamileyo abesifazane, abantwana abadlalayo, ingceke elingela tshani, izitulo ezimhlophe nke, isibhakabhaka.

Odokotela abahlezi phansi begqoke amajazi amhlophe ama maski aluhlaza okwesibhakabhaka bahlola igazi owesilisa ogqoke umkhombandlela.

Abezempila kahle abaqgoke okumhlophe ngaphezulu lokumnyama ngaphansi bakhuluma labatsha abagelileyo amakhanda izinwele zabo zincane

Ingwalo zokubala ezigadeneyo ezinye zikunxele ezinye zingaphakathi ezinye zisesandleni sokudla zihlukene ngokwempala zifanekisa abantu ngaphandle ezinye zibhaliwe ngamabala.

Abantu abagoneneyo abagqoke ezimhlophe ezilamabala abomvu kanye lamabhulugwe alembala ehlukeneyo owesilisa uthwele imiscrophone yokukhuluma .

Abantu bahlezi phansi emhlanganyweni omama obaba abathandele amalembu abomvu alithanga aluhlaza omunye ongubaba umile ukhuluma labo

Ingane ithontiselwa umuthi wabantwana emlomeni ngunurse ogqoke umkhombandlela oluhlaza okwesibhakabhaka lomama ogqoke iyellow abanye bagqoke okubomvu.

Isibhakabhaka esilamayezi amalutshwane izintaba eziluhlaza abantu abanengi abakhangele phambili ngemuva begqoke okubomvu okumhlophe okuluhlaza

Ingwalo zabafundi zokubala ezinengie zigadeneyo ezinye zibomvu ezinye zimhlophe ezinye ziluhlaza zigadene zabangama phayili angu three.

Abantu basemhlanganweni bahlezi isigombolozi. Oyedwa wabo umile nguye okhulumayo ugqoke ijesi emhlophe lebhulugwe elibomvu.

Itende elimhlophe nke, izitulo ezimhlophe nke, abantu besifazani, abesilisa abamileyo, abathandele impahla, abangaqgokanga ngwani.

Owesilisa ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ufundisa abantu ngeze gcikwane le HIV and AIDS okule bhakane elibhalwe amabala .

Umuduli wesbhedlela, omunye upulastiwe omunye awuplastwanga, izitina zisegcekeni, besokuba lebhakani elibhalwe amabala amhlophe ngomfanekiso oluhlaza.

Owesifazana oluke inwele zabamhlophe ,uphakamise ilembu elilembala ehlukahlukeneyo .Ugqoke okumnyama okuleluba elibomvu esifubeni .

Abantu ababili abagoneneyo. Abagqokanga izikipa ngaphezulu. Bagqoke amabhulugwe kuphela alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abesifazana ababili omunye welukile omunye ulenwele ezimfitshane. Bagqoke omunye okumhlophe omunye okulombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka njalo omunye uyabobotheka.

Umama obobothekayo uthwele isipunu ufunza ingane yakhe iphalishi ugqoke okulombala obomvu lombala omhlophe lombala olithanga.

Abezempilakahle abamileyo abesilisa, abesifazana, abesilisa bagqoke amasudu, abesifazane bagqoke izimpahla ezinde ezilombala oluhlaza lombala oluthuli.

Udokotela ogqoke okuluhlaza , ogqoke ama specs amangilazi ukhuluma lowesifazane othwele ingane wayigoqela ngengubo ebomvu egqoke ingwane emhlophe

Abesifazane abathandele amaqhiyi omunye iqhiyi yakhe ibomvu omunye ilithanga bakhangele abantwana esibhedlela omunye bamphakamisile omunye uphansi Uqgoke

Owesilisa ogqoke okumhlophe, owesifazana ogqoke okumhlophe utshani obuluhlaza tshoko balele phezulu bayabobotheka isandla sowesifazana.

Ibhokisi lekhithi yokuhlola inculazi elimhlophe elilamabala amhlophe lamabala amnyama lamabala aluhlaza okwe.

Owesifazane olenwele ezinde ogqoke isigqoko ezinde ozithweleyo ubambe isisu sakhe uyahlekelela umi ngemva.

Owesilisa lowesifazane. Balele phansi etshanini obuluhlaza. Bagqoke okumhlophe Bayasimayila. Bonke bavule imilomo.

Owesilisa ogqoke iskipa esilemkhono emide eluthuli ubambe idolo uguqe phansi ngedolo lesandla sokudla. Ugqoke izicathulo.

Ingalo yomuntu omnyama wesifazane eyesandla sokudla ubambe iphepha eliloju oluluhlaza okwesibhakabhaka. Ulifake endololwaneni ungathi ulimele.

Unyawo lowesilisa olimeleyo ohlezi phezu kwetafula elilombala ongumdaka ulimele unyawo lwesandla sokudla udokotela ugqoke isikipha esilombala oyi redi.

Odokotela besifazane labesilisa abakhangele olimele unyawo lwesandla sokudla olugaxwe emtshineni olele phansi ngoba egula, bagqoke amasudu.

Amadolo lezandla awesifazana ogqoke ijesi elombala olithanga eyakhiwe ngewulu ulimele idolo ufake ibhanditshi edolweni lesandla sokudla.

Amanzi athelwa phakathi kwenkezo yokunathisa ekhanyiselayo ngeqhaga lamanzi elikhanyiselayo , isandla somuntu esibambe isibambo sokuthela

Abantwana abayenza imidlalo ehlukahlukeneyo eyisikhombisa abanye bayagijima abanye badlala ibhola abanye baphakamisa insimbi omunye uhambisa umangoye omunye uyazelula.

Amabhokisi amahlanu emithi atshiyeneyo. Okunye kumhlophe kulombala olithanga, elinye limhlophe lilombala obomvu , ilinye limhlophe lilombala oluhlaza, elinye lilombala omnyama.

Umtshina omkhulu olekhanda eliyisigombolozi elimhlophe elilokumnyama elilomuntu olalayo ngaphezulu abesenginisa ikhanda.

Umtshina wokuhlola omhlophe nke usendlini emhlophe. Ulombala oluthuli, ngasekucineni ulesigombolozi ngaphakathi esokungenisa ikhanda.

Owesifazane ofake ama earphones le watch ogqoke ivesi. Okhanya ezelula, ebheke ulwandle okulamadwala phambi kwakhe lesibhakabhaka esilamayezi.

Amanzi okunatha athelwa phakathi kwegilasi ngesigubhu esiluhlaza okwesibhakabhaka esileringi ebomvu emlonyeni.

Owesifazane olukileyo uthandele umtshina wokubona ukutshaya kwenhliziyo ukhangele kulephuthophu, ukhuluma lodokotela ogqoke okumhlophe.

Isigelo esicazimulayo, igilavisi eliluhlaza okwesibhakabhaka, imbodlela encane emhlophe eluhlaza okwesibhakabhaka I thermometer lebhanditshi elibomvu.

Abesifazana abagqoke impahla ezilombala omhlophe bayacobacoba emtshineni okuthiwa yi khompiyutha olombala omnyama. Omunye ukhangele ingathi uyafunda

Isandla sodokotela womlungu ogqoke ihembe emhlophe ikhompiyutha uyathayipha ekhompiyutheni amafulawuzi aluhlaza kwesokunxele lesokudla.

Abesfazane abahlezi phambili kwekhompuyutha, bagqoke ezimhlophe, ikhompuyutha imnyama ngokombala. Baqhiyile, balamabheji.

Umfanekiso wezempilakahle igilovu eliyi blue, igabha lamaphilisi elimhlophe, isigelo esiyisiliva, okukuthe ithermometer emhlophe.

Ezempilakahle okokuthesta ibhiphi okuyi blue okoku thesta igazi ithermometer, okokuzwa ma kufakwa esifubeni ngodokotela.

Iflawuzi elimila emfuleni eliluhlaza tshoko elilamahlamvu amancuncuncu amanenginengi elikhula libembaxa livale inhlabathi.

Isihlahla seganga silengatsha ezinde. Silamahlamvu amanengi. Silamahlamvu aluhlaza, silamahlamvu ayi yellow. Sifitshane siphansi duze lenhlabathi.

amadwala aluthuli amile izihlahla phezulu izihlahla zilamahlamvu aluhlaza amanye alithanga zingathi ziswela

Iganga elilotshani obuluhlaza obunethwe lizulu, utshani bude buluhluza lucijile. Besekuba lezihlahla ezincane ezilamahlamvu ambaxa aluhlaza, besekuba le.

Isihlahla sokucecisa eSilengatsha ezinengi nengi ezilamahlamvu amade acijileyo ngaphambili aluhlaza side siyisithengethenge sihlezi siphezulu

Amatshe amancane amdakanyana, utshani obudala obutshiswe lilanga. Isihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza langathi alithanga, umthunzi

isihlahla sama avocado esivuthiweyo silamahlamvu aluhlaza tshoko amakhulu abantwana abalengayo abaluhlaza absesebancane

Iflawuzi leganga elizimileleyo, lilamaflawuzi abomvu, ngaphansi kulamahlamvu aluhlaza, eceleni amanye ayiyelo.

Isihlahlakazana esiluhlaza esilamaluba amhlophe eside esilamahlamvu aluhlaza sisegangeni ngemva kulenhlabathi.

Imbodlela yomuthi emhlophe elesivalo esimhlophe. Igoqelwe ngephepha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kulenyoni ,kulamabala amhlophe kulamabala abomvu.

Owesilisa ophuma ku news uthengisa imithimithi yesintu ehlukeneyo esemagabheni amhlophe, amagabha aluhlaza, amagabha amnyama alezivalo ezilithanga.

Iganga elinxibeneyo ngezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza ingatsha ezincane ezinde, amaluba amhlophe, amahlamvu amakhulu aluhlaza.

Izigubhu ezine ezilembala etshiyeneyo zime phezu kwembala etshiyeneyo engathi iyafana. Ezinye zilezivalo ezibomvu, ezinye zilezivalo ezilithanga, ezinye zilezivalo ezimnyama.

Izihlahlakazana zesintu eziphakathi kwamagabha amancane ezilamabizo ngaphansi. Ezinye ziyahlaba ziluhlaza ezinye zilamhlamvu amancane aluhlaza ezinye zilamhlamvu ayiyelo.

Uluju lwenyosi oluphakathi kwamagabha atshiyeneyo. Olunye lusembodleleni enkulu, olunye lusembodleleni encane ezimhlophe, ezibhalwe ngamabala ayiyellow amanye abomvu.

Uluju lwe orentshi olukhanywe lwafakwa phakathi kwenkomitsho emhlophe, ephezu komganu omhlophe. Emaceleni kulama orentshi aqunyiweyo.

Yisihlahla esincane esilamahlanvu amade acigileyo ngaphambili, silengaja ezinengi. Similile emqubeni ovundileyo egangeni.

abalimi amatrekitha aluhlaza impahla ezimhlophe izimota izihlahla lokulinyiweyo okulayinileyo

Amankomitsho amabili aletiye ngaphakathi elamahlamvu aluhlaza itiye ingathi iluju amankomitsho akhona ayakhanyisela okungaphakathi ale glass

Izigujana ezilithanga ezimbili, ezimhlophe, ezimhlotshana ezilezivalo ezimhlophe izivalo ezimnyama, amabala alithanga, amabala amnyama, amabala.

Amaphilisi alithanga avuliweyo abekwa eceleni. Kulomfanekiso wenyoni emnyama, elamabala amnyama, lendishi elokulithanga ngaphakathi.

Amaphilisi abantwana aphakathi kwegabha elincane elimhlophe elilesivalo esimhlophe, elibhalwe abantwana. Lifanekiswe udoli oyiyelo, lilamabala ayibhlu.

Umuthi wokwelapha abantwana ,amagabha amathathu amancane alezivalo ezimhlophe, amabala abomvu, alithanga, aluhlaza okwesibhakabhaka.

Umganu omhlophe olento yokuchola emhlophe kulemithi mithi enganwini etshiyeneyo eminye ilembala emnyama eminye ilembala emhlophe eminye ilembala ebomvu.

Imithi yesintu eyehlukeneyo eyokwelapha izinto ezehlukeneyo iphakathi kwamagabha amancane lamakhulu njalo imbala yayo yehlukene kulemhlophe, kulebomvu

Imbodlela encane yamafutha okugcoba umzimba eluhlaza okwesibhakabhaka ekhombisa amabala amhlophe alesivalo esiluhlaza.

Isihlahla samatamatisi esiluhlaza, zinengi izihlahla zisegangeni ezikhanya zizimilele. Zisase zincani azikabi labantwana.

Isihlahla esisegcekeni esiluhlaza esilegatsha ezinenginengi eziluhlaza, sifitshane, sikhanyisa isibhakabhaka.

Isigubhu esincane esihlezi phezulu kwetafula simhlophe silesivalo esibomvu okwegazi. Amabala abomvu abhalwe ngokubomvu simhlophe.

Izinanakazana zeganga zokwelapha eziphakathi kwezimbodlela ezihlukahlukeneyo ezinguseveni. Ezinye zincane ezinye zincuncuncu.

Iluba elifitshane elilamaflawuzi abomvana, lamahlamvu aluhlaza tshoko, lilamabalabala ngaphansi abhalwe ngalo.

Isihlahla esikhulu esilembaxa ezinkulu ezilamaxolo. Isihlahla esincane esilamaflawusi amhlophe. Isihlahla esincani esilamahlamvu amancane aluhlaza.

Owesifazana olenwele ezimnyama ezinde ogqoke isigqoko esilamabala amhlophe, abomvu lamnyama, ubambe imbodlela zemithi ezimnyama ezilezivalo ezimhlophe. Esandleni sakhe sokunxele kulamabhokisi.

abantu balayinile baphethe izigubhu zokunatha amanzi bagqoke imihlobo yempahla etshiyeneyo basengadini okulinywe izihlahla ezehlukeneyo ezilaflawuzi ezilahlamvu ezihlabayo

Isihlahla seganga sokwelapha elimahlamvu amade angumbala oluhlaza side silabantwana abayisgombolozi okuluhlaza tshoko

Utshani beganga obuluhlaza isihlahla eside esincane esilamahlamvu azimbaxa aluhlaza besekuba lotshani obumilileyo obuluhlaza.

Isihlahla semengo esincane, silamahlamvu aluhlaza, acijileyo. Besesisithi esandleni sokudla silamahlamvu angathi atshile. Alombala omdaka..

Utshani obuluhlaza tshoko bunxibene lezihlahla ezincane ezilamahlamvu amanengi aluhlaza acijileyo okungathi ngamahlamvu esihlahla okuthiwa yiguwava.

Indlu ecatshileyo phakathi kwezihlahla ezinde eziluhlaza utshani obukhulu oluhlaza olungaqunywanga izihlahla ezinde ezifika phetsheya

Ibhobola elincane elitshengisa abantwana abalamaluba alithanga, ama flawuzi alalithanga amahlamvu aluhlaza tshoko.

utshani obuqunyiweyo bauthelelwa obuphakathi kwamaplanka alithanga bona buluhlaza phezulu bulamakhanda alombala etshiyeneyo

Isihlahla sesintu sokwelapha esilamahlamvu amade aluhlaza angathi amhlotshana acijileyo phambili phezulu silama silamaluba alithanga

Isinanakazana seganga esiluhlaza amahlamvu aluhlaza amakhudlwana okungathi ngawombhida utshani obuluhlaza athethwe ngefoni enkulu

Inhlabathi elesigodo esinqumileyo, okumile iflawuzi elilamaluba lamahlamvu ayi green, likhanya lilincane.

Iluba elincane elilamahlamvu aluhlaza lame umduli lilama flawuzi ayi yelo amancane angathi yi sunflower.

Iganga eliminyeneyo elilezihlahla ezinde ezitshaya phezulu esilamahlamvu aluhlaza. Isihlahla ziqonde nta ngemuva kule ground ele loan.

Isihlahla esincane esimile egangeni esilamahlamvu amanengi ayi green esithathwe ngomfanekiso wemakhalekhukhwini

Indoda egqoke umkhombandlela omhlophe, isikhipha esimhlophe, imbodlela ezilezivalo ezehlukahlukeneyo zemithi yesintu ezinengi, blu, redi.